Namda nim nyɛla din yiliyili ya namda nim ŋɔ puuni shɛŋa kama nyɛla zaɣ piɛla shɛŋa zaɣ vakaɣali anchiti nim nyɛla din pa n baɣa namda nim ŋɔ anchiti nim ŋɔ zuɣu bin dozim paya namda nim ŋɔ puuni shɛŋa wuɣubu nyɛla zaɣ vakaɣali

paɣaba mini dabba m-bɔŋɔ paɣa nyɛla ŋun pɔbi nye' pɔbirigu doo nyɛla ŋun za bɛ tooni bɛ bela du' karili puuni duu maa puuni laatinima nyɛla din beni doo ŋɔ yino nyɛla ŋun nyaɣi baaji sabinli.

Dabba ayi nyɛla ban bɛ salun puuni yino yɛla liiga piɛlli ka pili zipiligu mashin nim nyɛla din biɛni ka faan biɛni duu ŋo kama nyɛla zaɣ piɛlli

Bia yɛla ŋuni gbubi kaya ni taada bini ka piri namda dozim bihi yɛla bani bɛ o yɛanga bihi ŋɔ shɛba yɛla bani zi ya ka shɛba za ya ninkura gba yɛla bani bɛ bi puuni.

salo nyɛla ban za palli yaɣili bɛ nyaaga ti' kara ayi nyɛla din saya salɔ ŋɔ tooni linjimanima nyɛla ban zaya linjimanima ata nyɛla ban ye neen' yinsi yino nyɛla ŋun gbubi marafa bɛ puuni.

Teebuli karili nyɛla din bɛ salo sunsuuni ka bɛ du karili sunsuuni duu ŋo zuɣusaa kama nyɛla zaɣ piɛlli laati nim nyɛla din bɛ duu ŋo puuni salo ŋo puuni yino nyɛla ŋun bɛ bi tooni ka yɛ liiga sabinli

Paɣaba ni dabba nyɛla ban zaya tihi nyɛla din saya paɣa bɛ bi puuni ka yɛ linjima nim niɛma doo nyɛla ŋun bɛ puuni ka so jinjam sabinli ka yɛ liiga nuɣusu.

Paɣaba ni dabba n zaya ŋɔ bi gbubi la baaji nima shɛba nyɛla ban nyaɣi baaji nima ŋɔ bi tooni ha duu karili nyɛla din bɛni pooli waɣinli nyɛla din saya laati nima ayi nyɛla din gɔlli ka di kama nyɛ zaɣa sabinli.

Salo nyɛla ban be jɛma duu salo ŋɔ puuni sheba pilila zipil'piɛla ka ye niɛnpiɛla sheba ye niɛn'dozim dikpin'karili nyɛla din be bɛ sunsuuni ka bɛ kuriya.

Salo nyɛla ban bɛ salima gbibu shee salo ŋo puuni dabba nyɛla ban biɛni dabba maa puuni shab bi yɛ niɛma ka shab yɛ niɛma gbambihi nyɛla din bɛ di puuni ka tihi ʒɛ n baɣali salo ŋo puuni doo nyɛla ŋun yɛ liiga piɛlli ka so jinjɛm ŋmaa